Moshilongo shetu omu na omaludhi ogendji gomalusheno, moka mwa kwatelwa wo oludhi lwolusheno lwoketango. Oludhi lwolusheno lwoketango olwo oludhi ndoka lwolusheno lwa simana, oshoka ohalu longo, kaapu na nande oshimaliwa sha sha, ano omuntu ito zi nando oshimaliwa sha sha mondjato. Oludhi nduno olwa simana, oshoka olwo lu li lu na ombiliha kaantu oyendji naamboka yaa na omailonga.

Iipilangi ohayi ningi iilongithomwa mbyoka yasimana moshilongo shetu Iipilangi ohayi zi momiti , niipilangi ohayi longithwa okuninga iitafula yomaludhi nomaludhi. Iitaafula mbika ohayi tulwa ne momagumbo moondunda dhoku kuutumba nenge dhokuhala nenge nditye yikale tayi longithwa moka aantu hayuuhala nomoondunda dhokwiilongela.

MoNamibia omu na omaludhi gayoolokathana goombaanga. Omu na oBank Windhoek noFirst National Bank mono aantu haya kaleke iimaliwa yawo, opo yaa kane. Ngaashi naana nale aantu ya li haya kaleke iimaliwa yawo momagumbo ngaashingeyi aantu ohaa tula iimaliwa yawo koombanga hoka ya ninga oonomola dhomehola , opo yi kaleya gamenwa nokaayi kane.

Moshilongo shetu oshowoo miilongo yopuushiinda omuna oositola dhomaludhi gayoolokathana . Oositola ohadhi kala dhuudha aalandi mbono haya kala yeya okwiilandela iinima yawo noshowoo okugwanithapo omahalo gawo. Oositola ohadhi landitha omaludhi gwiinima. Opuna ndhoka dhiikulya oshowo dhoompumbwe dhayoolokathana.

Omahangano ogendji mwa kwatelwa noombaanga oha ga tulapo omathigathano komalungula moka aantu haa kutha ombinga opo yiisindanene ngaashi oohauto, iimaliwa nosho tuu. Momathigathano muka oha mu hogololwa nee omusindani omunelago ngoka ha pewa shoka tashi sindanwapo.

Momagumbo ogendji muuyuni wanakanena aantu oya landa iitaafula mpoka aantu haya lile owaulalelo nohaya ningile oohungi momagumbo gawo. Ohaya kuutumba kiipundi noshitaafula shili pokati, unene tuu momagumbo ngoka ga huma.

Aantu muuyuni wonena oye omikalo omipe moka haya pungula iimaliwa yawo inashifa ngaashi nale kwali haya pungula moondoha nomomagumbo, ashike paife okuna oombanga hoka aantu haya tula iimaliwa yawo oshoka itovulu okukaleka omwaalu ogundji gwiimaliwa megumbo.

Iimaliwa oyi li yimwe yomiinima mbyoka ya simana moshilongo shetu nosho wo miilongo ya yoolokathana. Iimaliwa ohayi dhana onkandangala oshoka iinima oyindji yomuuyuni wa nakanena otayi pula owala iimaliwa.

Moshilongo shetu, nosho wo miilongo yopuushiinda ohamu tyapulwa esiku lyohole. Esiku lyohole ohali ningwa momulongo nagane gaFebuluali omvula kehe. Momulongo nagane mono, ohapu kala pu na oofanditha dha tulwa po koositola dhokulanditha iikulya iihauto nosho tuu.

Ombaanga dho maludhi agehe ohadhi ningi omathigakano no FNB ohayi ningi omathigathano uuna tashiya komaveno giimaliwa noshowo omaveno giinima ya yoolokathana FNB omo moka aantu haya kutha, ookasitoma hadhi kutha ombinga opo dhi ivenene iimaliwa yadho.

Oombaanga odha tula po uuApp mboka hawu tulwa moongodhi, opo omuntu akale afa eli nenge opombaanga nande ke po, nenge avule oku longitha ombaanga ye nongodhi ye ngaashi okutuminwa iimaliwa, okutuma iimaliwa nosho wo oku nana.

Iipilangi oyo yimwe mbyoka hayi dhana onkandangala moshilongo shetu. Iipilangi ohayi longithwa okuninga iipundi, iitaafula noshowo iilongomwa ya yoolokathana noyomaludhi gi ili nogi ili.